Abantwana abanengi bayathanda ukubona imifanekiso eyabe ibhaliwe nxa kuyikuthi ngumuthi ukwenzela ukuthi abone ukuthi uyanatha njani. Lokhu kuyabe kukhuthaza umzali.

Ezibhedlela loba abantu bezempilakahle bayakhuthaza omama ukubana kufanele behambise abantwana ezibhedlela ukuthi bayethontiselwa besesebancinyane loba beyehlatshwa amajekiseni okuvikela imikhuhlane nxa begula.

Imikhuhlane eminengi itholakala emanzini ikakhulu emakhaya lapho okulamadamu khona . Umongikazi ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke. Wagqoka lebhulugwa elimnyama. Wathwala legabha lakhe eliyabe lilemithi elilombala oyisibhakabhaka.

Abantwana bejwayele ukuhamba esibhedlela nxa bebona umongikazi bayakhala ikakhulu nxa eyabe egqoke impahla zakhe ezilombala wesibhakabhaka waphinda wavala ubuso bakhe ngokuliphetshana.

Owesifazana ufake ilenjana emakhaleni elivikela ukubana engabambi imikhuhlane leyi ehamba ngomoya, ugqoke amangilazi emehlweni akhe.

Abezempilakahle bejwayele ukuthumela abantu abahamba bekhangela imikhuhlane loba izinto ezibangela imikhuhlane ikakhulu iminyane bayathumela ukubana bahambe bayofafaza ngemithi bayabe begqoke izinto zabo ezimhlophe bezivale ubuso baphinda bazivala lamakhala

Umuntu engaguga loba engakhuluphala inyawo zijayele ukuba buhlungu, ikhanda lalo liyantshintsha inwele zibe mhlophe nke, isikhumba laso sitshwabhane sibemnyama tshu.

Abezempilakahle abesifazana ababili bagqoke impahla zabo ezokuzivikela emikhuhlaneni emakhanda abo bafake izingwane ezilombala oluhlaza bagqoka amaphepha kusehla phansi kusiya enyaweni.

Owesifazane obambe umuntu wesilisa izandla. Uyamkhangela ufuna ukumhlola umkhuhlani. Kufanele athathe inalithi amhlabe umunwe ukuze igazi alikhangele kuhle.

Imikhuhlane eminengi yejwayele ukuhlasela abantwana abancani kufuze abantwana laba behlatshwe baphinde bathontiselwe ukuze imikhuhlane le ingabahlaseli ngamandla nxa sebekhulile

Umongikazi ongumama oyisidudla uhlezi phansi uhlaba umntwana oleminyaka engaphansi kwemithathu ijekiseni unina umbambe ingalo ukuthi abone ukuthi umntwana bamhlaba kuhle

Owesifazana uphethe usana lwakhe olungumfana okubonakalayo ukuthi seluleminyaka engaba mibili yena owesifazana uwondile akala mzimba omkhulu.

Ezibhedlela abezempilakahle bayathanda ukwenza imikhankaso betshengisa ukuthi akula loyedwa abafuna ukumtshiya emuva Kufuze wonke umuntu bamphakulele ulwazi abayabe belalo

Abezempilakahle bayakhuthaza izakhamizi ukubana zihlale zilezigubhu ezinkulu ezokugcina amanzi ukwenzela ukuthi nxa amanzi esehlupha bona betholakale ezindlini zabo belawo.

Abesifazana abangomama bagqoke izigqoko ezifanayo .Ezilombala oyisibhakabhaka ,ekhanda balenwele ezimnyama tshu .Bayabonakala ukubana basezifundweni zabo ezokufundela imsebenzi yezandla .

Abezempilakahle bayathanda ukwenza imfanekiso, nxa kuyikuthi balemilayezo abayihambisa ebantwini, ikakhulu nxa befuna ukutshengisa ngomdlavuzo wesibeletho.

Abantwana bahambe esinkotsho ukuya kukha amanzi bathwele izigubhu ezilingana labo ongubaba omile phakathi kwabo nguye obancedisa ukuthi bengaphithizeli njalo bengaxhokozeli

Umntwana ugeza izandla empompini amanzi ayimpilo njalo aqakathekile ngoba umuntu nxa ehlala egezile izandla akayandisanga ukugula njalo ingcekeza ayifunakali.

Abantwana bayabhukutsha ,badlalela emanzini. Amanzi lawa awalunganga kwezinye izikhathi ayabe elengcekeza ngoba abantu baayachamela phakathi.

Abantwana ababili bafuna ukugezisana izandla , lokhu kuqakathekile ngoba amanzi ayimpilo , njalo umuntu ohlala egeze izandla ingcekeza ayiphangisi ukumfikela eduze kwakhe

Izinto ezisetshenziswa esibhedlela ngabantu abenza ezemikhankaso zijwayele ukuba lamaphepha ayabe ekhitshiwe atshengisa imlayezo ukubana umkhuhlane osumemethekile yowuphi wakhona

Ezibhedlela abantu abathandi ukuhamba bengela manzi, kufuze umuntu aqale akhe amanzi esemzini wakhe ehambe esibhedlela egezile ehlanzekile, njalo emuhle.

Abezempilakahle bayathanda ukuhlola abantwana ngaso sonke isikhathi. Owesilisa ugqoke isikipa sakhe esilombala olithanga wagela inwele zakhe emaceleni watshiya ezinye phezulu.

Abasebenza kwabezempilakahle bejayele ukubhalelwa imilayezo eminengi etshengisa ukubana abantu bayaphila loba abantu bayagula. kujayele ukubale graph ngesilungu.

Abesifazana bahlezi lapho bafunda ngezempilakahle bagqoke izigqoko zabo zezindlini ubuso babo bugcotshiwe buhle lenwele zikanyiwe njalo zimnyama tshu.

Abantwana besikolo bageza izandla bagqoke iziketi zabo zokufunda ezinde abanye bangikhona balukile amakhanda abanye bagelile omunye ugqoke amasokisi alombala obomvu gebhu.

Abezempila kahle bavakatshele abantwana abancane emkhankasweni wabo owokubafundisa ukuba kumele baphile njani, abantwana bagqoko ama unifomu alombala oyisibhakabhaka bagelile amakhanda bahle.

abantu abathanda ukwenza ezemikhankaso bahlala bethwele umakhala ekhukhwini bayabe betshaya ucingo besenzela ukuthi bezwe ukuthi sekuhamba njani njalo kumele benze njani ngasiphi isikhathi ngezempilakahle

Abezempilakahle bejayele ukuvakatshela uzulu wonke loba umphakathi bekhangela ukubana abantu bonke bayaphila kuhle na kumbe baphethwe yimkhuhlane ehlukeneyo. Abantwana bavele bebahlabe khonapho khonapho.

Umntwana ongumfana owesilisa ugeziswa izandla umama wakhe ukhotheme eceleni uyamlungisa laye izandla ukuze abone ukuthi umntwana wakhe akadli engcolile izandla ngoba sengagula umkhuhlane ohlukeneyo

Abesifazane ababili bamile omunye uthwele okukhulumisa esikubiza ngesilungu sithi yi mic. Uxwayisa ngezempilakahle ikakhulu emkhuhlaneni yengqondo

Abantwana besikolweni semfundo ephezulu emauniversity bejayele ukuhamba besiyabona iziqeqetshi ezibona ngemikhuhlane ye ngqondo .Lokhu kwenza behlale bekhaliphile.

Owesifazana ogqoke i top yakhe ebomvu gebhu uyabobotheka umnyana tshu njengomtshwankela amazinyo akhe amhlophe nke okochago umile ngaphambi kwakhe kulesitulo sesigodo.

Isalukazi esiloyayo ezikhathini esinengi sithi singafika lapho okulabantu khona siveze amazinyo amakhulu aqatha angaxujwayo ayabe selombala olithanga wona amazinyo ayemhlophe nke.

Owesifazana upheka isitshwala, abantwana bakhe balambile. Andubana abanikeze isitshwala, azathi imbiza isiqwatha, abesethatha ukuncinyani okuyilambazi aqale abanike.

Ibhakane labezempilahle ,lejwayele ukufakwa ngombala oyisibhakabhaka .Liyabe litshengisa ukubana abantu Kufuze baphile njani ukuze bengahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo .Labo abantu bakuthathela phezulu lokho.

Abantwana ababonakalayo ukuthi balomkhuhlane wengqondo bayabobotheka, nxa bebona omunye wabo ekhuluma bagqoke kuhle bagqoke izikipa ezihambelanayo ezilombala oluhlaza tshoko

Owesifazana okhanyayo ukuthi ulesihlobo sakhe esake sagula umkhuhlane wengqondo uphiwe imayikhi yokukhuluma ukubana izidakamizwa yizo ezibangela ukuthi abantwana abancane loba abafanyana bebulawe zingqondo.

Owesilisa olomkhuhlane weqondo umile wayama umduli. Ugqoke ihembe embi engakhanyoyo ukubana ingcolile kumbe ihlanzekile. Ekhanya edidekile.

Umongikazi ugqoke impahla ezimhlophe nke, uhambe emsebenzini ukubana ayencedisa impilo zabantu, owesifazana ubuye losana lwakhe oluncinyane luyahlatshwa.

Abantwana ababili bagqoke izikipa ezimhlophe baledondolo lokuhambisa esikubiza ngesilungu sithi ngamacrutch bakhubazekile, abanye babo ngabantu abadala labo bagqoke izikipa ezimhlophe nke.

Abempilakahle abagqoke impahla zabo eziluhlaza tshoko. Abesilisa bathathu, ekhanda bagqoke izingwane eziluhlaza, ezandleni bagqoke amagilavisi amhlophe nke.

Imitshina yezibhedlela isebenza into ezehlukahlukeneyo ,eminye ngeyokwelapha abantu eminye ngeyokuhlola imikhuhlane enjengaboBP labotshukela ,konke lokhu kufuze umtshina uphume lempumela.

Emaklinika loba ezibhedlela kulezinsuku sokujayelwe ukufakwa emdulwini izinto kumbe izifo kanye lamaphilizi atholakalayo ukuthi abantu bengawa thola ngaphi besenzela ukuthi umlayezo uhambe masinya kuzigulane.

Emakilinika lezibhedlela kwejayele ukupendwa ngombala oyabe uyisibhakabhaka loba oluhlaza tshoko. Bayathanda lokubaza izitulo ezinde esikubiza thina sisithi libhentshi

Abezempilakahle abathandi ukubona abafana abancane benatha imidakaminzwa loba amaphilizi ayabe elotshwala phakathi, kodwa emakhemisi bayathengisa ngoba bathanda imali, iloba umuntu engabhalelwanga ngudokotela.

Ezibhedlela loba emakhemisi kumbe emakilinika iminyango ihlala ivuliwe kakhulu ukuze izigulane mazifika zizizwe zamukelekile njalo bengathathi isikhathi ukuqalisa ukuqoqoda.

Abezempilakahle bajwayele ukuvakatshela abantu loba omongikazi bayathanda ukuhamba bevakatshela ezikolo bekhangela abantwana ukuthi impilo zabo zimikahle na loba kukhona abakufunayo.

Abezempilakahle bejwayeleke ukugqoka amayunifomu alombala oyisibhakabhaka. Ngaphakathi kuyabe kulombheda ovumela ukuthi isigulane sigade sihlale, njalo umbheda lowu uyakwanisa ukugoba iloba yisiphi isikhathi.

Emakilinika ikakhulu ekuseni kujwayele ukugcwala abantu abanengi. Inengi labantu licine seliphuza ukuhamba emakilinika lisesaba ukubana kugcwele umongikazi atshinge ukubana akathandi ukuthi abantu bebuye ukuzolaphisa abantwana ilanga selitshisa.

Ezibhedlela loba emakilinika umuntu nxa engakafiki kodwa esendleleni eyokuya khonangale kwejayele ukufaka ibhakane eliyabe likhomba ukuthi isibhedlela loba ikilinika ikuliphi Icele.

Ezibhedlela loba emakilinika, kunengi okutholakalayo okunjengemishina esebenzisa ugesi. Leyo mitshina iyab' ingomabonakude abasebenza izinto eyehlukeneyo.

Abezempilakahle bejwayeleke ukuhlala bevulile iminyango yabo ngaso sonke isikhathi ukuze izigulane nxa zibuya zizokhangela iloba imbambo yini ebuhlungu zithole umnyango uvuliwe.

Ezibhedlela ezinengi loba emakilinika kwejayeleke ukuyakhwa ngezitina ezibomvu eziyabe zitshisiwe besekubhalwa ibhakane kumbe ngependa emdulwini phezulu ukubana indawo le ibizwa kuthiwani.

abafundisa abantwana ngezempilakahle bayathanda ukubafundisa ukubana umuntu ulempilo efana leluba iluba lalo liyaphefumula njalo kufuze lidle linathe amanzi lithole lelanga

Abezempilakahle abafundelayo bejwayele ukuhanjiswa esikolweni iminyaka eminengi kakhulu ngoba amaphilizi lemithi izinto ezinzima kabi ukuthi umuntu azifunde ngeminyaka emilutshwana.

Abesifazana abathathu abagqoke izigqoko zabo zomsebenzi, amabhatshi abo amhlophe nke basesikolweni semfundo zempilakahle, balenwele ezinde omunye wabo ugqoke amangilazi emehlweni.

Owesifazana labesilisa abafundela ezempilakahle bayapimana ngento yokukhangela ukubana umuntu umude okunganani owesifazana ulukile ikhanda lakhe

Abezempilakahle bajwayele ukufundisana izinto ezinengi amambodlela amnyama ayabe elezivalo esilombala oyisibhakabhaka ajwayeleke ukuba yingozi akufuzanga bawathwale abantwana loba bekhothe

Abantwana abanengi abesifazana sebethanda ukuthi bangakhula befundele ezempilakahle, ngoba babona ukuthi odokotela labomongikazi, basebenza umsebenzi engcono.

Abazempilakahle bayathanda ukwenza imikhankaso ngemikhuhlane eyabe idumile, ikakhulu enjengaleyi ekutshayisa ngekhanda leyi okuthiwa yiyellow fever iyingozi kakhulu.

Abezempilakahle bayathanda ukuhlala behlola abantu ngaso sonke isikhathi owesifazana ogqoke ibhibhi lakhe elibomvu gebhu ukhangela owesifazana ukubana ibp yakhe imi njani.

Itshukela ngumkhuhlane omubi njalo ngumkhuhlane oqeda abantu, umkhuhlane lo awubalekeleki ngoba uyilifa, abanye bawuthola ngoba ogogobabo labo nina babelawo.

Abezempilakahle bayathanda ukufaka isdindo loba uphawu olutshengisa ukubana basebenza ngani ikakhulu nxa kulomkhuhlane othe wamemetheka umhlaba wonke jikelele.

abezempilakahle bayathanda ukwenza imikhankaso nxa besiyafundela khonokhu bayebe bephiwa izimali bejayele ukukuthakazelela ngoba bayabe bethola ulwazi olutsha ngaso sonke isikhathi

Abeze mkhankaso bajayele ukwenza izinto ezinengi ezitshiyeneyo ikakhulu kubo mama ababelethayo bayabafundisa ukubana umntwana kumele ahlale ngaphi njani sekutheni inengi labomama liyakuthakazelela lokhu.

Abezempilakahle bayathanda ukufaka amabhakani alombala oyisibhakabhaka ngaso sonke isikhathi. Lokhu kwenziwa yikuthi bayabe befuna ukulayeza imilayezo yabo behamba ngalawo mabhakani.

Abezempilakahle bayathanda ukusebenzisa izakhiwo ezinhle kakhulu ikakhulu nxa isibhedlela singesomuntu oyedwa singayisiso sikahulumende uyadinga ibhilida elihle elizayenza izigulane zibuye lemali zazo ngobunengi

Izitina ezibomvu zejwayele ukuyakha amakilinika loba izibhedlela. Basebenzisa lezo ngoba ziqinile njalo azifuni samende kodwa ziyakhona ukuyakha ngodaka kuphela.

odokotela bayaxwayiswa ukubana begqoke kuhle ngaso sonke isikhathi loba bengafakanga amabhatshi abo kodwa amayembe kufuze abe lomqolo lamabhurugwa abo ngaso sonke isikhathi ngoba kwenzela ukuthi abantu bebone ukubana abezempilakahle bahlelekile

Umongikazi uvela esibhedlela uhlezi phakathi kwemota yakhe. Abadala bayazulazula esibhedlela lapho labantwana babo abagulayo bakhangela ukubana umongikazi uzabavakatshela sikhathi bani

Owesifazana ovakatshele esibhedlela esikhulu. Uqhiyile iqhiye yakhe emhlophe elombala oluhlaza tshoko ocecisileyo. Wagqoka isigqoko sakhe esilamaluba.

Omama abanengi abagulayo abahlanganiswa labantu besilisa; lokhu kweza ukuthi kusuke kudale ingxabangxoza. Kodwa bayafakwa bodwa ekamelweni ukuze baduduzane ngokuthi bazasila bahlale belethemba.

Ezibhedlela ezinengi ikakhulu ezinkulu kwejayele ukufulelwa ngamazenge alombala oyisibhakabhaka. Lokhu kuyayenziwa ukuze isibhedlela sibukeke nxa abantu befika bezolatshwa.

Ezikolweni ezinengi loba ezibhedlela kwejayeleke ukuba lezakhiwo ezinde kakhulu. Lokhu kwenziwa yikuthi abantu abanengi bayafika kuleyondawo njalo sebengafika begcwala bengasakwani phakathi.

Ezibhedlela kunengi okwenzakalayo. Imiduli yezibhedlela iyakwe ngezithina ezincane ezibomvu eziyabe zitshisiwe. Ngaphansi kwangikhona kukhona utshani oluyabe luluhlaza tshoko.

Ibhakane lesikolo elifundisa ngezempilakahle libhalwe ngamabala amnyama ekuqaliseni kwalo lalandela ngamabala alombala wesibhakabhaka. Ekucineni lanxibaniswa ngamabala abomvu.

Ezibhendlela ezikhulu kwejayele ukufulela ngophahla okuyabe luluhlaza tshoko kuphindwe kuthelwe isamende kwenziwe okuthiwa ngamasitepusi ukwenzela abantu nxa behamba

Abezempilalakahle bejwayeleke ukufaka amabhakani loba ukuthatha ipenda bebhale ngamabala amakhulu endaweni ezinjengamakhemesi loba ezibhedlela ezinkulu kanye lemakilinika

eZibhedlela kunengi okwenzakalayo kukhona amabhakane amakhulu ayenza abantu behlale bewafake phambili ukwenzela ukuthi othutshayo ebone ukuthi iSibhedlela lesi ngesangaphi njalo sikuliphi izinga

umongikazi owesifazana ugqoke isigqoko sakhe esimlandeayo esimhlophe nke wabopha ikhanda lakha ezilenwele ezimnyama tshu ugqoke lamacici ulungisa amabhokisi wemithi yakhe

Umuntu olesikhumba esimhlophe, uhambe ukuyavakatshela abezempilakahle, bafika bamgadisa embhedeni, bamfaka emitshineni bafuna ukumhlola ukuthi angabe elesifo sani.

Owesifazana ogqoke ibhatshi lakhe lomsebenzi elimhlophe nke phezulu wabese gqoka amaphepha abo abajwayele ukuwagqoka bengabomongikazi.

Imitshina eminengi ezibhendlela ikakhulu ekhangela ngezinto eziyabe ziphakathi ezinjenge ngamathumbu izinso loba okunye nje okuyabe kuphakathi komuntu itholaka phetsheya njalo iyadula.

Abezempilakahle badwebe ukhulu bamfanekisa ukubana utshengisa imvelaphi yezigulo eyabe ithutsha ebantwini abadala. Bamenze waba lendevu ezimhlophe nke, ezifana ...

Ozithweleyo uhlezi lomkakhe esibhedlela. Yena ulele wakhangela phezulu, uyabobotheka okubonakala ukuthi sebeqedile ukubona ukuthi umntwana ngoyini. Esikhathini esinengi amadoda ayathakazelela ukuzala abantwana abangabafana.

Abantu ababili bavatshele esibhedlela bagqoke impahla zabo ezempilakahle ezokukhangela abantu amaBP ezilombala obomvu ngaphansi bafaka mayembe amhlophe nke .

Imitshina yesibhedlela isebenza entweni ezithile. Eminye ngeyokukhangela amaBP, itshukela, amehlo kanye lokufaka abantu abalezifo zenhliziyo.

Izinto ezinengi ezinjenge zinso yimikhuhlane ebuhlungu ukugula ngoba imikhuhlane leyi inzima ukwelapheka, njalo iyadula imithi okuyabe sekumele ithengwe.

Udokotela ogqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke welapha owesifazana uyamhlaba ufuna ukubona ukuthi angaba elohlupho lwani njengoba egqoke lamagilavisi.

Owesifazana uzikhangela ingalo ugqoke isigqoko sakhe esizintambo ntambo esimhlophe nke. Isikhumba salo owesifazana sibomvu gebhu okwetamatisi elisanda kuvuthwa.

Uzulu wonke jikelele usephethwe yitshukela, umkhuhlane uyabaqeda abantu. Inengi labo seligula sibili lowo mkhuhlane kodwa isixakululo asikatholakali zisafunwa ngabezempilakahle.

Abantu besifazana bayathanda ukufotozwa inyawo, lokhu kwenza igazi lihambe ligijima umzimba wonke. Kufuze umuntu wesilisa abe emfotoza ngaso sonke isikhathi

umongikazi ugqoke impahla zakhe zomsebenzi zilomabala oyisibhakabhaka entanye ni ugaxe okuyintanjana okuyikho okusebenza ukukhangela ukuthi inhliziyo zabantu zitshaya kanjani

Abezempilakahle abafundisa abantu ukubana ngaphakathi kwabo kumi kanjani ikakhulu emathunjini bahlala bethwele insiba zokubhala ngoba kufuze bafunde ngaso sonke isikhathi ukuze bengasaleli emva ngezemfundo.

Abasebenza ezibhedlela bajayele ukuphiwa izigqoko zokugqoka emsebenzini ezilompala oyisibhakabhaka. Akufuzanga ukuthi umuntu ahambe egqoke impahla zakhe zendlini emsebenzini.

Umongikazi wesifazana umile phakathi kwabantu abathathu. Omunye oyindoda uhlezi phansi ugqoke iyembe yakhe elemizilazila, omileyo owesilisa ugqoke isikipa esilithanga, kanye lomunye omhlophe ogqoke isikipa esimnyama.

Owesifazana uveza amazinyo uyabobotheka ugqoke amangilazi olubonisa ukuthi engabe elohlupho lwamehlo ngaphansi ugqoke ijesi yakhe elengwane.

Imitshina eminengi esetshenziswa ema-Laboretory iyabe ivele phetsheya. Eminye isuke ibe lamathumbu loba amaphayiphi ayabe engani yinyoka ngoba emaqatha njalo emakhulu amhlophe nke.

Imitshina eminengi esebenziswa ema laboratory isebenza imisebenzi etshiyeneyo. Eminye iyabe iyizikali zokukala khonokhu abayabe befuna ukukusebenzisa okunjengemithi.

Ema laboratory bajayele ukuthi umuntu wesifazane anqunule phezulu Abathandi njalo ukufaka umuntu ozithweleyo emtshineni kodwa bayabe befuna ukubona izifo zonke

Ezibhedlela kunengi okusetshenziswayo okunjengemichamo kuyathathwa kufakwe emagabheni besebekuhlolisisa bebona ukuthi umuntu engabe elesifo sani njalo sibangelwa yikuyini.

Abamalabholitholi bejayele ukusebenzisa imithi ehlukeneyo njalo ukukhangela izinto ezinengi ukuze bebone ukuthi izinto abazisebenzisayo yizo yini ngaso sonke isikhathi

Amanzi asebenza imisebenzi eminengi ehlukeneyo, kutshiyana lokuthi amanzi lawo ayabe eyiwaphi. Amanzi avela empompini ngawokunatha, amanzi avela ezulwini ngawokuthelela, amanzi ayabe ehanjiswe emalabholethori ngawokuthela ezimoteni.

Abesilisa abane bamile bathe mpo! Bagqoke amabhlugwa anyama tshu! lezicathulo ezimnyama tshu! Abathathu Omunye oyedwa uyindlubu ewele ephokweni.

nxa umuntu engahamba ema laboratory kunengi akuficayo khonangale okunye kuyabe kuyizinto ezi njengemchemo lezozinto bayabe bezithathela ukuthi bekhangele imikhuhlane enjengabo siki layo yonke eminye

ema laboratory zinengi izinto ezitholakala khona abantu bayabe befaka imithi yonke abayifundelayo leminye nje abayabe befuna ukubona ukuthi isebenzanjani kuyabe kugcwele kuhlanganisiwe

Uhulumende uyathanda ukuthengela abazithweleyo izitulo zokuhamba nxa bekhubazekile, ikakhulu omama nxa sebesiyabeletha. Ingasala leyo mitshina loba lezozitulo kuyaphiwa labo baba abakhubazekileyo.

owesifazana ozithweleyo uvakatshele abezempilakahle kubonakala ukubana wayebhema ngesikhathi ezithwele isisu sabesesiphuma usehawulisa ngoba engalandelanga izixwayiso zikadokotela

UMongikazi uthwele usana uyalukhangela ukuthi luright na?. Ugqoke isigqoko sakhe esimhlophe nke! asebenza ngaso. Wenzelavukuthi umntwana ahlale ephephile ngaso sonke isikhathi.

Owesifazana ugqoke iyembe emhlophe nke waphinda wafaka ilembu ebusweni elimvikela ukubana angatholi imkhuhlane leyi ehamba iphetshulwa ngumoya. Ukhanya ufuna ukuthanyela esibhedlela.

Omama abanengi bejwayele ukuhambisa abantwana babo ezibhedlela ukuze beyehlatshwa amajekiseni abafaneleyo. Umtwana nxa engakafikisi imnyaka elitshumi kuqakathekile ukuthi unina etshone esiya ezibhedlela.

umongikazi uvakatshele abantwana esikolweni ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe uthwele le jekiseni ufuna ukuhlaba umntwana ingalo ukuze avikeleke emikhuhlaneni

Ezibhedlela ezinengi abantu bajwayele ukuphiwa amadondolo okuhambisa esikubiza ngokuthi ngesilungu sithi ngama crutches ikakhulu nxa umuntu ehambe wayelatshwa esibhedlela sikaHulumende.

Imitshina eminengi esebenza ezibhedlela iyejwayele ukuthengwa phetsheya kwamazwe . Bayayifaka phakathi kwendizamtshina ibisiphapha ibisibuya ebantwini abamnyama.

Izinto ezisebenza esibhedlela zehlukene njalo zisebenza imisebenzi ezitshiyeneyo. Okunye kuyabe kuyizigelo zokubelethisa abantu. Okunye yizigelo zokusoka abantu okunye yizigela zabantu abayabe belinyazwe zingozi ezimoteni.

Abezempilakahle kunengi abalakho abakusebenzisayo okunjengemitshina. Eminye iyabe ikhangela imikhuhlane ekhona nje emizimbeni, eminye iyabe ikhipha impumela yemikhuhlaneni oyabe ukhangelwe ekuqaleni.

Abantwana akufuzanga bedle izinto abazidobha ngaphansi ngoba ensukwini ezinengi bajayele ukuphuma amawemisi, imitshina yesibhedlela iyabe ifanekise njenge wemisi.

Imitshina eminengi yenza izinto ezehlukeneyo. Kulezinsuku abantu abasazihluphi bepheka ilambazi begoqozela loba bexhwathisa. Sekulemitshina ehlala iphekile lawo malambazi, umuntu uvele ethathe amanzi atshisayo efake emganwini lelambazi lelo agoqoze adle.

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela yejwayeleke ukuba lamavili ukuze nxa umuntu esewufuna loba efuna ukunikeza omunye umuntu angazihluphi ngokuphakamisa ethwala kodwa evele efuqe uhambe.

Imitshina yezibhedlela isebenza ngento ezehlukeneyo. Eminye iyabe iyizikali zokukala abantwana ukuba bayakhuluphala na noma bayehla iweight.

Imitshina eminengi esebenziswa ezibhedlela isebenza izinto ezitshiyeneyo okunye kuyabe kungasomitshina efuna amabhathili loba ugetsi kodwa kuyabe kungo kuzinsimbi okusebenza into ezihlukeneyo

Izinto ezinengi ezisebenza esibhedlela zisebenza into ezehlukeneyo. Ezinye ngezokuncedisa ukuapha ezinye ngezokuvikela imikhuhlane ezinye njalo ziyitshefu ziyingozi akufuzanga ziphombunakala.

Imitshina eminengi isebenza izinto ezitshiyeneyo ngesikhathi esihlukeneyo. Odokotela basebenzisa imitshina eminye iyabe ilamanombolo eminye nxa ungayifundelanga angeke vele uyizwisise.

Imitshina eminengi ezibhedlela isebenza ukukhangela inhliziyo zabantu amehlo indlebe amaphaphu izinso kanye lakho konke okunye imitshina leyi iyabe ihluka hlukana ngokubana isebenza njani.

Ezibhedlela kusebenza izinto ezinengi ezehlukeneyo. Imihlobo hlobo yezinto iyasebenza ezinjengensimbi ziyasebenza ezinjengamarabha loba amaphepha ziyasebenza into njalo futhi ezinjengezigubhu.

imitshina esebenza esibhedlela iminengi eminye isebenza ngogetsi eminye iyasebenza ingelaye ugetsi kodwa yonke iyabe ifunakala ku dokotela ngoba nguye oyabe ekwazi ukuthi ufuna wuphi wangkhona

Isitulo esincinyane esibhedlela zisetshenziswa ukuthi umuntu afake umntwana omncane ukuze senelise ukuhlala engawanga. Lokhu kuyabathokozisa abantwana abayabebegula.

Imitshina eminengi isebenza izinto ezehlukeneyo ezibhedlela. Ikhona eyokukhangela igazi ukubana umuntu uselengculaza kumbe akasela. Ikhona njalo eyokukhangela ama BP. Yonke le imitshina isebenza ngoba ivela phetsheya ebalungwini.

Imitshina yezibhedlela isebenza into ezehlukeneyo. Kukhona le esebenza ukukhangela abantu phakathi. Esingakubiza ngesikhiwa sithi ngamacamera. Lembheda eyage ivuma ukudonseka oba ukulaliseka, iloba isiya kuliphi icele.

Zinengi izinto ezisetshenziswa ezibhedlela. Kulebhola elibomvu gebhu elitshengisa ukuthi umhlaba umi njani. Abafundela ezempilakahle bayabe bekwenza isibonakaliso khonokhu bekusebenzisa ukuze bezwisise.

Ezibhedlela kunengi okusetshenziswayo okunje ngemitshina. Okunengi kwangikhona kujwayele ukufuna ugetsi , kodwa ngesinye isikhathi bayesebenzisa amagabha okufakela imithi yabo loba amaphilisi.

Ezibhedlela kwejayeleke ukusetshenziswa into ezihlukeneyo ezinjengabozigelo ingqamu Kanye lokunye okokusebenzisa ukuhlinza abantu konke lokhu kugcinwa ngudokotela ewofisini yakhe

Imishina esebenza ezibhedlela isebenza izinto ezehlukeneyo. Eminye ngeyokukhangela ama BP, eminye ngeyokukala abantu, eminye njalo isebenza ukuchola amaphilisi.

Imithi eminengi esetshenziswa ezibhedlela iyabe ifakwe emaphepheni. Loba umuntu bangamthatha igazi bayalithatha baligcine balifaka egabheni lokhu kwenzela ukubana babone ukuthi umuntu ungumhlobo bani wegazi.

Imitshina yesibhedlela eminengi isebenza ngogetsi . Kufuze ifakwe lapho okukwanisa khona ukutholakala umlilo okwenzela ukuthi zingachitshi nxa sezifakwe emuntwini zejayeleke ukuba lamaviri.

Imitshina yezibhedlela isebenza izinto ezehlukeneyo. Eminye iyabe ilokuthiwa yicamera ngesilungu okuyikho okuthatha imfanekiso emzimbeni womuntu kubonakalisa ukuthi umuntu uphethwe yini.

Izinsimbi ezisetshenziswa ezibhedlela zehlukene njalo zingengi zonke ziyabe zilomsebenzi waso kungaba yisigelo esigobileyo loba siqondileyo.

Imitshina eminengi esebenza ezibhedlela yejayeleke ukutshiyana. Eyinye ilama button okutofoza. Lokhu kwenza ukuthi abantu benelise ukuyisebenzisa nxa sokufanele.

Zinengi izinto ezisetshenziswa ezibhedlela ezinye zakhona ziyabe zilentambo kagesi ezinye zisebenza manqa zinjalo zingela ntambo konke lokhu kuqakathekile ngoba udokotela uyabe ekufuna

Izinto ezisetshenziswa ezibhedlela zehlukene. Okunye kuyabe kuyimibheda elamavili, okunye kuyabe kuyizitulo ezilamavili, kanye okunye kuyabe kungokokuhambisa ukuthi umuntu kumncedise angawi nxa engakwanisi ukuhamba.

Owesilisa uhlezi phakathi kwemtshina yesibhedlela ugqoke iyembe elombala wabantu abathandwa ngabantu wesifazana ngaphambili kwakhe kukhona ikhompiyutha emnyama tshu

Zinengi izinto ezisetshenziswa ngomongikazi ezibhedlela ezinye zisebenza ngegetsi ezinye ziyasebenza zinjalo kuqakathekile ukuthi zitholakale nxa udokotela esezifuna

Imitshina eminengi yezibhedlela isebenza izinto ezehlukeneyo.i. Ikhona enye efakwa emagetsini. Leyo iyabe inanathiselwa emuntwini. Ikhona eminye esebenza yodwa ingelagetsi. Leyo iyabe iikhangela imithi ukuthi ihlelekile na?

Izinto ezisetshenziswa ezibhedlela zinengi kakhulu njalo ukuthi umuntu abezazi kufuze ahambe ayefundela ezempilakahle kukhona okungamathumbu okuhlohlwa ngaphansi kwabomama okudonsa umchemo

Zinengi izinto ezisetshenziswa ezibhedlela ezincedisa omongikazi. Kulezitulo eziyabe zibazwe ngezigodo zabazimfitshane ezincedisa abantwana ukuthi bahlale phansi nxa bethontiselwa.

Abezempilakahle bayathanda ukusebenzisa amakilavisi ngaso zonke isikhathi lokhu kwenziwa ngoba bayabebefuna ukuthi bengabambi imikhuhlane ikakhulu nxa kuyikuthi umuntu usebenzisa izandla.

Imithi eminengi eyenziwe ngabantu besilungu bayabe bethanda ukubana bayifake egabheni elihle elihlabusayo ukuze nxa sebeyithengisa abantu beyithenge ngobunengi ngoba iyabe ihlelekile

Amaphilisi amanengi athengiswa esemabhokisini kufuze ahlale esephepheni lawo kungabi lolivulayo iphepha lelo ukuze engatshaywa ngumoya yikho ukuthi asebenze emzimbeni kuhle.

Imbodlela encane ethwele ngumfana eyomuthi wesilungu ilombala owesivalo olithanga njalo yona ingefayo kufuze umuntu ayibambe ngonanzelelo

Isigujana esincane sejwayele ukufaka umuthi wamehlo ukuze umuntu nxa esegula athathe ethontisele angazange wachitha loba wakhipha ilihlo ngaso sonke isikhathi.

amagajana loba izigujana ezincane zijayeleke ukuba yingozi esikhathi esinengi ngoba ziyabe zilomuthi ovela phetsheya okufuze ufakwe phakathi kwejekiseni besekuhlatshwa isigulane

Umuthi othengiswa ngabezempilaka. uyabe ulungiswe ngabeLungu, owesifuba. Ubiza kuthiwa yiTrilyn. Lowomuthi uyabe usembodleleni, elombala, owomuntu.

Amaphilizi amanengi ayenziwe ngabantu besilungu bejwayele ukufaka amapenda ahlukehlukeneyo amapenda abomvu alombala olithanga amanye ayabe elombala oyisibhakabhaka amanye ayabe enxibanisiwe obomvu kanye lokumhlophe.

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini, lephepha langikhona kumele ihlale livaliwe ngci. Umuntu engabona iphepha selivulekile kufuze avele awalahle lawo maphilisi ngoba ayabe ezamtshila angasebenzi emzimbeni.

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini, amabhokisi lawa ayabe ebhalwe ngombala obomvu gebhu adibaniswa lombala omhlophe nke bengatshiyanga umbala olithanga.

Amaphilisi amanengi ajayele ukuhlala emabhokisini, lawomabhokisi akufuzanga adatshulwe ngoba amaphilisi ayaphangisa atshaywe ngumoya ecine engasasenzanga emzimbeni okusuka kube yitshefu

Amaphilisi amanengi andiswe ukufakwa emabhokisini akufuzanga lawa mabhokisi adabuke ngoba amaphilisi ayaphangisa etshaywe ngumoya ecine engasasebenzanga emzimbeni kubesokusuka kungasathokozisi abayabe belungise lawa maphilisi.

Amaphilisi amanengi athengiswa efamasi. Umuntu kufuze ahambe lencwadi ayabe eyibhalelwe ngudokotela ukuyathenga hayi ukuthi azihambele yedwa ngoba kuyingozi uyacina ethenga amanengi

Imithi eminengi ethengiswa emakhemisi eyamehlo iyejwayele ukufakwa kusigujana esincane lokhu kwenza ukuthi umuntu engafaki imithi yenze idlulele ngoba uyabe umlutshwane

Amaphilizi amanengi ahlala esemabhokisini . Ibhokisi lingadabuka loba amaphilisi aphakathi engadabuka aphumele ephepheni .kuyabe sekufanele ukuthi umuntu awalahle ngoba ayabe eseyitshefu.

Amafuta amanengi ajwayele ukuhamba lesigujwana sawo sokufaka ukuthi umuntu enelise ukunukelela. Lokhu kwenziwa phetsheya ebalungwini besekuthunyezela abantu abamnyama ukuthi bezosebenzisa.

Imithi eminengi egcotshwa emizimbeni yejwayele ukubaba, ikakhulu nxa iyabe ifakwe izihlahla zangaxutshaniswa kuhle. Abelungu balokungumuthi abakuthelayo ukwenzela ukuthi ingahaqazi ngaso sonke isikhathi.

Imithi ethengiswa ezibhedlela minengi njalo eminye isebenza izinto ezehlukeneyo ikhona yokunatha ikhona yokugcoba ikhona njalo engafuni ukuthi umuntu ayinathe loba ayigcobe kodwa ifuna ukufakwa phakathi kwezinye izinto

Abantu bezibhedlela ikakhulu abagcina imithi eyabe ivele phetsheya, bejwayeleke ukufuna ukuyifaka phakathi kwefiliji hayi emakhabothini ngoba iyaphangisa ukonakala.

Amaphilisi amanengi ahlala egabheni. Igabha lelo liyabe libhalelwe isilinganiso samaphilisi ukuthi umuntu kufuze anathe amaphilisi amangaki njalo igabha lilamaphilisi anganani.

Amaphilisi awegazi atholakala emakhemisi umuntu kufuze ahambe ayewathenga nxa kuyikuthi udokotela umbhalele iphetshana ajayele ukuhamba ebaliwe lawa maphilisi

Izinto ezisetshenziswa ezibhedlela zitshiyene. Zikhona ezinye ezinjengamanzi okuyabe kufakwa umuntu ogulayo. Lokhu kusuke kudule ngoba esibhedlela akuselanto yamahala kulezinsuku.

Imithi eminengi eyenziwa ngabantu baphetsheya amakhiwa iyejwayeleke ukufakwa izinto ezinengi ezehlukeneyo. Amafutha angkhona ayabe ehlanganisiwe lezihlahla ezisuka zibe zinengi kakhulu.

Imithi eminengi yejwayeleke ukufakwa emabhokisini ikakhulu eyabantwana iyabifanekisiwe ngodoli oyabe omncane kumbe umntwana wekhiwa oyabe ekhangeleka ephila kuhle.

Amaphilisi amaqatha amhlophe nke kwelinye icele aluhlaza tshoko ejayeleke ukubaba lawo maphilisi akufuzanga umuntu awanathe engadlanga ngoba ayingozi

Imithi eminengi eyesilungu ijayele ukwenziwa ibengamaphilisi beqede beyenze ibengumuthi kuphinde kubelamafutha okugcoba konke lokhu kusetshenziswa okugcoba izikhumba loba izilonda.

Amaphilisi amanengi ejwayeleke ukufakwa egabheni ayabe ebaliwe lawo maphilisi njalo ngaphandle kwegabha kuyabe kufanekisiwe isilinganiso sokubana umuntu kufanele anathe amangaki.

Imithi eminengi esemambodleleni ithengiswa emakhemisi, kufuze umuntu ahambe lephetshana ayabe elibhalelwe ngudokotela loba umongikazi, akufuzanga umuntu ahambe ayethenga imithi ezitaladeni.

Abezempilakahle bayathanda ukusebenzisa izinto ezinengi ezibhedlela eziyabe zivela phetsheya kwamanye amazwe eziyabe zilungiswe ngamakhiwa lokhu kubenza behlale belezigujaya eziyabe zilesipimo ezitshiyeneyo

Igajana elimnyama libhalwe ngamabala amakhulu ukubana"Forte" .Lawo mafutha ajwayele ukugcotshwa ngabantu besifazane ngoba bethanda izinto.

Ezibhedlela bayathanda ukuthi nxa umuntu esiya beletha engehluleka bamsike. Bengamsika besebe mfaka amadiliphu. Lokho kwenza ukuthi umuntu lowana engapheli amandla ngaso sonke isikhathi.

Amaphilisi amanengi ahlala esemabhokisini. Ayabe elesilinganiso, ngaphandle kwamabhokisi, kumbe amagabha awo. Ukuthi umuntu kufuze anathe aphi, ngasikhathi bani.

Imithi eminengi yesintwini yejayeleke ukulungiswa ngezihlahla kodwa nxa isihanjiswe ebantwini abesilungu bayayihlanganisa bethathe lezozihlahla bekhame ukuze kuphume umsobho bengezelele eminye imithi kucine sekungamanzi angelapenda.

Imithi eminengi yejwayele ukufakwa emambodleleni afayo. Lokhu kubangelwa yikuthi amambodlela amaphepha ayaphangisa ukutshiswa lilanga njalo umuthi ucine usubolile ungasasebenzanga..

Imithi eminengi yejwayele ukuqalisela ukunathwa ngabantwana abalenyanga ezintathu, akufuzanga umuntu azithathele anathe kodwa kufanele aqale alandele uDokotela lokhu ayabe ekutshilo.

Imithi eminengi yejayele ukufakwa emagabheni lamafutha ayafakwa emagabhenikuphinde kubuye amaphilisi wona ayafakwa emabhokisini. Kuyahlukaniswa ngokusetshenziswa kwangikhona.

amaphilisi amanengi kufuze ehlale emabhokisini amabhokisi lawa akumelanga edatshulwe ngoba amaphilisi ayaphangisa ukutshaywa ngumoya ecine engasasebenzi emzimbeni ngoba ayabe engasela mandla wokusebenza

Amaphilisi amanengi ajayele ukufakwa emabhokisini amhlophe. Lokhu kwenza owanathayo aqale emabaleni ebone ukubana mangaki phakathi, njalo kufuze anathe skhathi bani, njalo usedlile na.

Imithi eminengi ithengiswa emazweni aphetsheya ikakhulu lapho okuvela khona abelungu iyabe isebenza ukugcotshwa izilonda izikhwekhwe kanye lokunye okunjenge zikhundula.

Emakhemisi bajwayele ukutshengisa imithi yesilungu abathengisi izihlahla ezigigiweyo kodwa bathengisa into eyabe ifakwe emtshineni, emabhokisini loba emaphepheni.

Imithi yokukwehlela eminengi iyejwayele ukufakwa embodleleni imbodlela leyo iyabe ilombala omnyama tshu ukwenzela ukuthi abantwana bengaboni umuthi ophakathi ngoba abanye bevele bewunathe bengaphiwanga ngabadala

Amabhokisi amanengi ahlala elamaphilisi ngasosonke isikhathi lokhukwenzela ukuthi amaphilisi engatshaywa ngumoya njalo isilinganiso siyabe sibhaliwe ngaphandle esokuthi umuntu kufuze anathe amaphilisi anganani

Amaphilisi asebenza izinto ezehlukeneyo emzimbeni. Amanye ngawokunatha ukuthi umuntu angezelele umzimba akhuluphale abe yisidudla amanye ngawokuphungula amafutha emzimbeni ukuthi umuntu acake

Ibhakane elibhalwe esikolweni sabantu abafundela ngezengqondo lifanekiswe umango ukubana umuntu kumele ehambe ikhulu loba okuyihafu kwekhulu

Abezempilakahle bejwayele ukuhlala bebanengi beliqumbi kungabantu abafika itshumi, bayabe behlezi ezitulweni benza isigombolozi lokhu kwenza ukuthi bebonisane ngokunqoba umkhuhlane wenqondo.

Owesilisa ubambe ikhanda ngoba livele liduma ngenxa yokuthi abesilisa bejwayeleke ukwenza izinto ezimbi ezinjengokujola bacine bethola imikhuhlane bebancane.

Abantwana abamnyama tshu bayadlala. Okuyinkazana kugqoke isigqoko esihawulisayo. Esizwisa usizi esilelembu angani lidende

Omongikazi bagqoke izigqoko zabo ezilombala oyisibhakabhaka, bamile, ebusweni babo bagqoke amalenjana bavala amakhala ukuze imikhuhlane ehamba ngomoya ingaphetshulwaphetshulwa ibangene.

owesifazana ogqoke isigqoko zakhe esilombala oyisibhakabhaka umile phambi kwamadoda labafazi uyababonisa njalo ebafundisa ngoba yena uqeqetshile kakhulu

Ezibhedlela ezinengi, loba abezempilakahle, sebejwayele ukufaka isidindo salokho abakwenzayo. Lokhu bayabe bekwenzela ukuthumeza imilayezo yabo ifike ebantwini abanengi,

Kuqakathekile ukuthi abantu balime ,bevune bephinde bathathe lokho kudla bayewondla abantwana babo. Umntwana nxa engadli ukudla okukwanileyo usuke aphume imbambo zigcwale emzimbeni okutshengisela ukubana kukhona okushotayo..

Umntwana omncinyane oleminyaka engaphansi kwetshumi ufake isigujana esikubiza sisithi yi "Oxygen" ngesikhiwa lokhu sokumncedisa ukuphila ngoba yena kasakwanisi ukuziphefumulela yedwa.

Izinto ezinengi ezisetshenziswa ezibhedlela zehlukene. Kukhona imibheda evumayo ukugoba loba ukulala iloba yisiphi isikhathi kukhona eminye omabonakude ababasetshenziswa ukukhangela izifuba zabantu lembambo.

Abezempilakahle bathanda ukukhuthaza omama alabantwana abancane kumbe abaleminyaka engaphansi kwetshumi ukubana kufanelwe bahlatshwe amajekiseni ikakhulu anjengabo polio ngoba imkhuhlane le nxa isihlasela ibuya ngamandla.

Umongikazi ugqoke izigqoko zakhe zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka. Ufaka ulwazi lomfana phakathi komabonakude. Kulezi insuku abasayandisanga ukubhala emabhukwini.

Abezempilakahle abesifazana abathathu lowesilisa oyedwa, bagqoke izinto ezifanayo ezilombala oyisibhakabhaka bafaka amalenjana ebusweni babo esikubiza ngesilungu sithi ngama mask.

Owesifazana uchasisela omunye wakhe ngokubana kuqakathekile ukulandela impilo yesibhedlela. Omongikazi labodokotela, bafundile , njalo bathunywe yinkosi ukuzosindisa abantu.

abesifazana bagqoke amahembe wabo alemibala eyisibhakabhaka babophile inwele zabo benzela ukuba ngomongikazi bayathakazelela ngoba bonke sebegombolozele usana oluncane

Abezempilakahle bayamkhangela izigulane ngaso sonke isikhathi . Umongikazi ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke. Waphinda wahlola isigulane esibamba iminwe ukuze abone ukuthi kungabe kukhona lapho okulohlupho khona na.

UDokotela ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke. Ezandleni ugqoke lama gilavizi. Usemtshineni yakhe kokusebenzisa izinto zabempilakahle ukuze abone ukuthi yikwiyini okumele akwenze.

Owesifazana ugqoke ibhatshi elimhlophe nke ngaphansi wagqoka ibhulugwa elimnyama .Umile eceleni komuntu olesikhumba sabamhlophe Baquthile bonke babonisana ngezokusebenza

Owesilisa ulele embhedeni owabantu abangezwa kahle ,kukhanya impilo isinzima ngoba usegulela ukufa. Udokotela uyamfotofotoza efuna ukubona ukuthi inkinga ingabe ingaphi.

Umntwana oleminyaka engaphansi kwetshumi kuqakathekile ukuthi ahlale ehanjiswa ngunina esibhedlela. Yonke imithi okufuze ayithontiselwe kufanele ayithole ukuze angakhubazeki nxa esekhula.

Umuntu osebenza kwabazempilakahle ugqoke izigqoko zakhe zomsebenzi ezilombala oyisibhakabhaka Ekhanda uphinde wazivikela ngokuqhiya okuliphetshana kwakhe okumhlophe okutshengisela ukuthi akafuni ukungenwa yimikhuhlane

Umongikazi ugqoke isigqoko esilombala oyisibhakabhaka wafaka iphetshana lakhe elimvikela emkhuhlaneni elilombala okuhlaza tshoko utshisa isalukazi indlebe ngoba singezwa kuhle.

Abezempilakahle bejwayeleke ukulapha abantu mahala ikakhulu nxa umuntu ehambe esibhedlela esikhulu bayamfaka imitshina yonke benelise lokuthi bemfake igazi engazange wabhadala imali ezinkulu.

Abezempilakahle abajayele ukukhangela abantwana bezemidlalo bayakuthanda ukuthi bancedise abantwana ngokubafaka imithi loba ukubafafaza ezinye izinto enyaweni.

Abantu bezempilakahle bayathanda ukusebenzisana labantu bemakhemisi. Lokhu kwenza ukuthi umuntu engagula ebhalelwe umuthi uyagijima esiya ekhemisi ukuyawuthenga nxa elephetshana likadokotela

Emakhemesi kujayele ukuba lamabhokisi athengisa amaphilisi. Akufuzanga lawo amabhokisi bewadabule amaphilisi engakathengwa ngoba sekungayenzeka kudabuke lamaphilisi etshaywe ngumoya acine engasasebenzanga ngendlela.

Emakhemisi amanengi bajayele ukufaka amaglazi ukuze umuntu oyabe ephandle abone ukuthi laphana kusekhemisi angaveli ethathe isikhathi eyidinga ebone ukuthi laphana kusekhemisi ngoba iyabe isegcekeni.

Umongikazi ugqoke ibhatshi lakhe elimhlophe nke uhlaba umntwana omncane injekiseni, kuqakathekile ukuthi abantwana behlatshwe amajekiseni ikakhulu besasebancane ukuze bangaguli nxasebebadala.

Amabhokisi ayabe elamaphilisi emakhemesi ajwayele ukufakwa ngokulandelana kwawo. Amanye ayabe elamaphilisi alikhulu, amanye ebhokisini ayabe elamaphilisi alitshumi, amanye ayabe elamaphilisi alikhulu lanhlanu.

Emakhemisi bajwayele ukuthengisa imithi eyehlukeneyo. Bayayifaka phakathi kwama bhokisi. Lawa amabhokisi akufuzanga adabuke ngoba engadabuka, umuthi loba amaphilisi kwandise ukucina kungenwa ngumoya.

Amabhokisi amanengi ezibhedlela akufuzanga adabuke. Ngoba lokhu kuyingozi engadabuka amaphilisi asuka atshaywe ngumoya ecine engasasbenzanga kumbe esiyitshefu emzimbeni.

Amaphilisi amanengi ahlala emabhokisini ayabe ebhaliwe isilinganiso sokuba umuntu kumele anathe amaphilisi anganani njalo ngasiphi isikhathi. Kuqakathekile ukunatha amaphilisi loba umuthi umuntu eqeda kudla.

Amaphilizi amanengi ahlala esemabhokisini amabhokisi lawa akumelanga edatshulwe kumbe evuleke ngoba amaphilizi ayaphangisa ukutshaywa ngumoya ngaphandle kwawo kubhaliwe isilinganiso sokubana umuntu kufuze anathe amaphilizi amangaki

Imithi eminengi ihlala isemabhokisini, amaphilisi lawo ayafakwa emabhokisini. Kodwa kwezinye izikhathi imithi iyafakwa emambodleleni ukwenzela ukuthi ingaphangisi ukuchitheka.

Iminyango yemakhemisi ihlala ivulekile njalo phakathi kuyaqandelela . Lokhu kwenziwa yikuthi amaphilizi kumbe imithi ayabe efuna umqando ngaso sonke isikhathi.

Emakhemesi amanengi bejwayele ukufaka izinto ezehlukeneyo endaweni eyodwa abanye bayabe befake indawo okuthiwa yibet lapha abadlala khona imidlalo yabo yokubheja ngemali ngaphansi kwalelo bhilida kuyabe kule khemisi ethengisa imithi.

Emachemistry amanengi bajwayele ukufaka amaluba ngaphandle lokhu kwenza ukuthi bececise umuntu othutshayo ebone indawo enhle njalo indawo ehlabusayo

Amaphilisi amanengi ejwayele ukufakwa emabhokisini. Amabhokisi lawa akufuzanga adabuke ngoba amaphiliisi engatshaywa ngumoya acina engasasebenzi. Ngaphandle kwalawa maphilisi kuyabe kubhaliwe isilinganiso sawo.

Emakhemisi amanengi kwejayele ukuthengiswa amaphilisi loba imithi. Imithi yonke eyabe isenziwe yafakwa emabhokisini loba ezigujini iyabe isuke ezihlahleni eziyabe ziluhlaza tshoko.

Amabhokisi amanengi awamaphilizi ajayelwe ukubhalwa amabizo akhona lesilinganiso, lesikali ukubana phakathi kutholakala amaphilizi amanengi okunganani.

emakhemesi amanengi iminyango yakhona ihlala ivulekile ukuze obuyayo ukuzothenga engathwali nzima phandle kuyabe kulebhakane eliyabe libhaliwe ngoba imiduli yakhona ijwayeleke ukubhalwa ngombala oluhlaza tshoko

Imithi eminengi emakhemisi ijwayele ukufakwa emabhokiseni. Nxa kungamaphilisi ayabe ebaliwe abhalwa lesilinganiso ukuthi mangaki njalo anathwa sokutheni.

Ezibhedlela kulezimota zokuthwala izigulane. Lezi zimota ziyabe zilezinto ezikwanileyo ngaphakathi. Akufuzanga umuntu agade loba yiphi imota ngoba engafela phakathi kodwa iambulance yiyo efunakalayo.

Emakhemesi kujwayele ukuthengiswa imithi ehluke hlukeneyo umuntu kuyabe kufuze abhalelwe ngudokotela into okumele ayeyithenga ngoba eskhathini esinengi abavumeli ukuthi umuntu ahambe eyezithengela engela phetshana oyabe eliphiwe ngudokotela

Abezempilakahle bayathanda ukuma amadlodlongwane ikakhulu nxa besemkhankasweni .Lokhu kwenza ukuthi bekhangele wonke umuntu oyabe ebuyile khonapho ukuthi bayamphakulela ulwazi olufaneleyo .

Abezempilakahle bayathanda ukuhamba bethwele ibhakani eliyabe libhalwe ngemithi lelo bhakani benzela ukuthi nxa besemkhankasweni wonke umuntu athole umlayezo abayabe behamba ngawo.

Imikhankaso eyenzakala ezibhedlela minengi kakhulu. Eminye yakhona iyabe ibhale imilayezo yayenza okungamapha..phetshana okunengi okuhamba kuqhutshelwa abantu.

Omongikazi bagqoke amabhatshi abo amhlophe nke babophe lamakhanda abo bagezile bahle ezandleni bafake lamagilavizi okuzivikela emikhuhlaneni.

Abantwana abanengi bajayele ukuhamba esikolweni begqoke amayunifomu abo alombala oyisibhakabhaka ohlotshiswe ngomzila omhlophe. Bagezile bahle abafana lamankazana abakhanyi ukuthi ubulili babo yibuphi ngoba bayabe behlangene.

Abemikhankaso abezempilakahle bahlala begqoke amabhatshi abo amhlophe nke, bagqoke lamagilavizi ezandleni okwenza ukuthi bengabambi imikhuhlane ikakhulu le ephetshulwa ngumoya.

Abantwana abanengi bathanda ukwenza imikhankaso nxa bethunywe ngababalisi babo bayayenza behambe emphakathini betshumayela ngezempilakahle ukuze behlale besendaweni elungileyo

Abesifazane abakhulupheleyo abalemizimba emikhulu bamile phezu kwezikali , bayazikhangela ukubana sebekala okunganani ukuze baphile kahle bengakhuluphali masinya

Omama banengi bagida kakhulu bengahamba emkhankasweni ngoba yikho lapho abakhululeka khona ikakhulu nxa befundisa abantu ngezempilakahle bayabe benethezekile.

Abezempilakahle nxa befundisana ngezokubeletha loba ukuzala bayathatha ibaloon balivuthele ligcwale umoya besebenzise befanekisa njengo mama okade ekhulelwe.

Abazempilakahle bayakhuthaza osisinyana ukubana akufanelanga behlabe amajekiseni loba benathe amaphilisi okuvikela ukuzala bona bengakaze bezale ngoba lokhu kuvele kuvale inzalo.

Owesifazana uthwele ikhabishi. Ikhabishi iqakathekile emzimbeni ngoba iyangezelelisa igazi kodwa ngendaba yokuthi abantu bayidla mtshokotsho bacina beyizonda bengafuthi lokuyithi tshazi.

Owesifazana ogqoke ingwane yakhe emnyama etshengisela ukubana akafuni inkuthunkuthu ezizangena phakathi kobuso bakhe. Izingwane lezi sezihlanyisa wonke umuntu jikelele.

Imota yabezempilakahle ehamba ikhangela abantu umkhuhlane wegqondo, imile ivule lezivalo zayo, kulamakhetheni ngaphakathi kwemota lezi. Abantu bahlezi ngamaqembuqembu bafuna ukwelatshwa

Abesilisa benjwale ukuthanda abesifazana abamhlophe nke, ikakhulu abangamakhiwa, abalemzimba emncane. Labokhe bayathanda kakhulu, bafuna ukuhlala bephuzu kwayo.

Abantwana bagqoke izigqoko ezinde ezitshaya khonale emazwaneni, abanye bagqoke izikethi baphinda bagqoka lezikipa ezilandela umzimba, bathwele izinto ezibonakalisa ukuthi kuqakathekile ukungazali kakhulu.

Abemikhankasweni bagqoke izikipa zabo ezifananayo ezilombala omunye, batshengisa ukubana abantu kufuze bazivikele njani ikakhulu omama bengatshoni bezala mtshokotsho ngoba balelungelo lokuthi labo begeze.

Abezempilakahle sebabona kungcono ukubana bencedise abantu abayabe befuna ukuzala kumbe omama abazithweleyo. Lokhu bakwenza ngokubanika izinto okunjengamaphetshana okokuncedisa ukufaka umchemo ukuze umuntu abone ukuthi sekhulelwe yini.

Amankazana amathathu asethombile agqoke izikipa ezimhlophe nke. Baphinde bafaka okungamalenjana ebusweni okuvikela imikhuhlane le esidumile ehamba ngomoya.

Abezempilakahle bakhuthaza ukubana abantu behlalahlale bezihlole ukubana izinso zabo kanye lakho konke kuyasebenza na owesilisa uyabobotheka ngoba yena engakahlaselwa yimikhuhlane le

Umntwana womuntu omnyama ezikhathini ezinengi wayejayele ukusiza abazali uhambe ukuyavatshela omongikazi sefikile esipima lomzali wakhe bayamkhangela ingalo yakhe

Owesilisa uthwele amanzi uyawanatha amanzi ayimpilo ngaso sonke isikhathi ngoba kufuze umuntu awanathe ukuze angabi lesiyezi uma seyeqayeqa kwezemidlalo ayabe eyiyenza.

Owesifazana ozacileyo uyazelula ngoba uthanda ezemidlalo. Kuqakathekile ukuthi umuntu ehlale egijima ukwenzela ukuthi angabi lamafutha amanengi emzimbeni ngoba ayabulala.

Abantu bemidlalo bayathanda ukunatha amanzi ahloliweyo. Babona kungcono ukuthi umuntu anathe amanzi athengwayo kulokunatha amanzi esikotsho loba amanzi empompi.

Abezempilakahle bayakhuthaza abadlali bebhola, loba abagijimayo, loba umuntu oyabe esenza yiloba yiziphi isidlalo ukubana kufuze athathe amanzi amanengi ngaso sonke iskhathi.

Abezempilakahle ikakhulu obaba bayathanda ukwenza ezemidlalo umuntu kufuze avuke egijima ekuseni ilanga lingakaphumi loba agijime ilanga selisiya tshona ukuze inhliziyo yakhe itshaye kuhle.

Imitshina eminengi isebenza into ezihlukeneyo eminye ngeyokugijimisa abantu eminye ngeyokukhangela umuntu ma equmukile eminye ngeyokukhipha imikhaba eminye ngeyokucijisa imilenze.

Emidlalweni minengi imitshina esebenzayo. Eminye ngeyokuthwala ibhola eminye ngeyokuthwala izinto nje eziyabe ziseduzane ukuze abantu benelise ukudlala kahle.

Owesilisa olijaha oleziqwanga ezandleni omnyama njalo elendevu. Ukhangelise intamo yakhe phezulu unatha amanzi, amanzi ayimpilo njalo kufuze umuntu ewanathe ngaso sonke isikhathi.

Umntwana odlala ezemidlalo ubonakalisa unyawo lwakhe olulemithambo ekhanya phandle. Esikhathini esinengi nxa umuntu edlala ibhola bajwayele ukuqhuzuka unyawo.

Abadlali bebhola loba abagijimi bejayele ukuhamba ngezimota zezibhedlela abazibiza ngesilungu bethi ngamaland cruiser lezo zimota zibancedisa ukubana bengaquleka begijima zibadombe zibathwale zibahambise ezibhedlela esiseduzane.

abantu abenza abezempilakahle bajayele ukuhamba kubadlali ngoba besazi ukuthi bayakwanisa ukwephuka iloba yisiphi isikhathi kumbe ukunyela kwezinye izikhathi beqhamuke bayabanikeza izinto zokuvikela ukuthi izinto lezi maseziyenzakele benzenjani

Umuntu wesifazana uyabonakala ukuthi ulimele idolo. Uthethe okulilenjana okutholakala ezibhedlela wafaka ngoba ekhubekile emidlalweni yakhe ekade eyiyenza

Imitshina eminengi esetshenziswa ngabantu abayenza ezemidlalo itshiyene. Eminye ngeyokuqinisa amathambo, eminye ngeyokukhangela nxa umuntu esuke waqhuzuka loba walimala.

Imitshina eminengi zenza into ezehlukeneyo kodwa abantu abaletshukela lebp sebehlala befuna ukuhamba bethwele imitshina lapho abayakhona ngaso sonke izikhathi.

Abezempilakahle balebhakani abalifakileyo elimnyama tshu elibhalwe ngamabala amhlophe nke ,lilomlayezo ngezempilakahle ukuthi abantu kumele bezinakekele njani empilweni.

Kulezinsuku abantu abasebenza ezibhedlela sebesebenza bethwele omakhalekhukhwini lokhu kuyanceda ngoba nxa befuna ukubona ukuthi umuntu ubulawa yikuyini sebekwanisa ukungena bekhangele kumakhalekhukhwini

Imitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela isifundile isihamba isebenza ngama sayisayi esiwabiza ngesilungu sithi yi "Network". Lokhu kwenza umsebenzi ubelula ngasosonke isikhathi.

Abesilisa abathathu bahlezi phansi omunye wabo umile ngaphambili kwabo kulamalaphuthophu abawasebenzisa ukufaka undaba abayabe beluthola kuzigulane kulezinsuku sebesenzisa omakhala ekhukwini kanye letechnology isiphucukile.

Kulezinsuku yonke imikhuhlane isitholakala emitshineni. Nxa umuntu egula itshukela loba iBP bayamfaka emtshineni ozatshengisa ukubana inombolo yakhe iyatshengisa ukuthi uyagula noma cha. Esikhathini esinengi inombolo ingaphuma impumela ilamabala aluhlaza tshoko kutsho ukuthi hayi, umuntu lowo uyabe engela mkhuhlane.

Imithi yesintu eminengi iyejayele ukuba luhlaza tshoko. Kufuze ofuna ukuyisebenzisa ahambe egangeni ayeyiqunta ayibilise anathe umsobho wangikhona yiwo oqinisa amathambo.

Izihlahla ezinengi ezilinywa emakhaya azandisanga ukuba ngumuthi wesintu, kodwa izihlahla ezizikhulelayo zodwa egangeni zithelelwa lizulu zejwayele ukulapha abantu abanengi ikakhulu imvukuzane.

Imithi yesiNtu eminengi isuka ezihlahleni. Iyakwanisa ukuba ngamaluba. Ayifuzanga inathiswe abantwana ngoba ijayele ukuba yingozi izikhathi ezinengi.

Imithi yesintu ejwayele ukusetshenziswa ngamahlamvu, loba utshani, loba amaluba aluhlaza tshoko. Kufuze umuntu ahambe ukuyasebenzisa lezi zinto nxa kuyikuthi ulolwazi.

Imithi yesintu itholakala egangeni kufuze ohamba ukuyayidinga ahlukanise amaluba lamahlamvu kanye lempande ngoba kungahlangana lokhu kuba yitshefu

Imithi yesintu yenziwa ngezihlahla eziluhlaza tshoko. Egangeni abantu bayathanda ukuhamba besiyadinga imithi eluhlaza enjengembuya, igabagaba loba ichena.

Imithi yesintu eluhlaza tshoko ejwayeleyo ukuba lamaluba alithanga lokhu kutholakala egangeni loba ensimini yomuntu nxa kuyikuthi ilesidaka insimi yangkhona.

Imithi yesintu eminengi yejwayele ukuba ngamaluba abomvu gebhu loba amnyama loba ahlangahlangeneyo, nxa amaluba lawa ayabe elombala ongasoluhlaza kuyingozi ukuthi umuntu ewafake emlonyeni.

Amaluba amanye ayabulala amanye ayimpilo akufuzanga umuntu evele enathe umuthi wesintu nje engatshelwanga nga abadala ngoba ezikhathini ezinengi uyakwanisa ukuphuma esefile esenathe kwaphenduka kwaba yitshefu emzimbeni.

Imithi eminengi yesintu ijayele ukuba lombala oluhlaza tshoko lokhu kutshengisela ukuthi ukubana iyabe ingakavuthwa isasebuthakatha leyi mithi kufuzwe iquntwe ifakwe elangeni leyo mithi bese icholwa.

Imithi eminengi eyesintu ijwayele ukutholakala egangeni iyabe iluhlaza tshoko. Leyo mithi isebenza ukwelapha izinto ezehlukeneyo. Ebantwini besilisa isebenza ukwelapha iqolo.

Izihlahla ezinengi ziluhlaza tshoko zijwayele ukuphuma phakathi kwamadwala lezo zihlahla ziyelapha ikakhulu umuntu oyabe ebulawa yisiki.

Imithi eminengi yesintu yejale ukuthathwa ezihlahleni bese icholwa ibisifakwa etshubhini isihlanganiswe lamanye amafutha awesilungu

Imithi yesintu eminengi iyejayele ukuba luhlaza tshoko kufuze ukuthi nxa umuntu eyisebenzisa abe ngumuntu oyanziwo engaveli anathe into angazaziyo ngoba sengafa .

Amaphilisi amanengi ejwayele ukuba segabheni elimhlophe. Lawa maphilisi atholakala ekhemisi iloba ayabe engu eyenzwe kwaba ngumuthi wesintu ukwenzela ukuthi owathengayo ethole esegabheni.

Amagabha amanengi amhlophe nke atholakala emakhemesi kufuze abantu behambe beyethenga amaphilisi ayabe evalwe mnci ukuze bebone ukubana azange avulwa yini.

Imithi eminingi yesintu yejwayele ukuthi uyabe ivela emahlamvini egabagaba loba ecena umuntu nxa esephume amaqubu ebusweni bakhe kufuze athathe lowo muthi agcobe

Izigubhu ezinjenge gabagaba ngasosonke isikhathi zijayele ukuba lombala olithanga. Lokhu kuqakathekile ukuthi owesifazana anathe ikakhulu nxa efuna ukuba lesikhumba esihle emzimbeni.

Izinto ezinengi zivela esihlahleni lasemahlamvini ikakhulu aluhlaza tshoko ayathathwa echolwe abese hlanganiswa lezinto zesilungu besekuphuma nje inamunede elimunandi

Abezempilakahle sebayenza umuthi wesintu abawubiza bethi yi energy drink loba yi immune booster kuyabe kulegabha elibomvu gebhu umuntu engakunatha lanxa egula njani uyazuza amandla.

Izigubhu ezinengi ezegabagaba loba ezechena esikubiza ngesilungu sithi yi aloe zejayele ukudula .Ziyabiza ngoba leliluba liyasebenza ikakhulu ekulapheni izinto ezinjengo mkhuhlane wemvuku.

imithi eminengi esetshenziswa ngabantu besifazana ukulungisa izikhumba zabo ikakhulu ezebusweni bajayele ukusebenzisa igabagaba loba ichena abakubiza ngesilungu bathi yi aloe

izihlahla ezinengi eziluhlaza tshoko zejwayele ukuba yimithi esebenza ebantwini abadala ikakhulu abesilisa ababulawa ngamaqolo kufuze benathe kakhulu lezo zihlahla

Imithi yesintu iyenziwa ngezihlahla eziyabe ziluhlaza tshoko. Abesilisa bajwayele ukuhamba egangeni besiyageca, bethathe bewomise besebenatha, lokhu kwenza ukuthi amaqolo abo engabi buhlungu.

Kuqakathekile ukuxubha amazinyo abemhlophe kakhulu. Umuntu nxa exubha ngasosonke isikhathi lamazinyo ayaphuza ukubola ngoba izibungu azihlali emlonyeni.

Imithi yesintu eminengi ithengiswa emakhemisi kodwa iyabe isihlangehlangene lezinye izinto. Abantu abamnyama bona abathandi ukuthi behlanganise kube kunengi, bavele beyisebenzise injalo.

Imithi eminengi yesintu ejwayele ukuba luhlaza tshoko. Imithi leyi itholakala egangeni. Akufuzanga ibanjwe ngabantwana ngoba kwezinye izikhathi ukuba yi tshefu.

Imithi yesintu eminengi yejayele ukubaluhlaza tshoko, kumele ikhiwe lapho okuyabe kuduze lomfula khona. Inengi labantu lejwayele ukulunywa zinyoka nxa behamba ukuya kukha lawo mahlamvu.

Imithi yesintu isebenza imisebenzi eminengi ehlukeneyo njalo kumele imithi leyi ikhiwe isasemanzi ngesikhathi sezulu iyabe iluhlaza tshoko njalo ibaba gamu beseyithathwa ibe isicayiwa.

Imithi eminengi yesintu ejwayele ukuba luhlaza tshoko. Abantu bayathanda ukuyisebenzisa ngoba ayiduli njalo itholakala ezihlahleni. Umuntu akahambi esiyakhipha izimali emakhemisi.

Abantwana abafunda emakhaya bejwayele ukuthatha amahlamvu epopo nxa umuntu engalimala kumbe engakhubeka bewachole bewagande besebewafaka esilondeni ukuze siphangise ukuwoma.

Imithi yesintu eminengi ijayele uukuba luhlaza tshoko. Abesilisa bayayithanda ngoba iqinisa amaqolo abo iphinde futhi iyelaphe isiki nxa kuyikuthi umuntu usesuke wayigula ikakhulu eyezihlahla.

Imithi eminengi yesintu ijwayele ukutholakala egangeni inyanga ziyahamba ziyeyigeca zithathe impande zangkhona zibiliswe. Amahlamvu ayabe eluhlaza tshoko lawo ayathathwa egcotshwe ogulayo.

Imithi eminengi yesintu yejwayele ukuba luhlaza tshoko. Kufuze ohamba ukuyawugeca egangeni abe ngumuntu owazi izihlahla engaphambanisi ngoba kuyingozi ukuthi unathe isihlahla ongasaziyo.

Imithi eminengi yesintu yejwayele ukutholakala egangeni. Umuntu kufuze ahambe ethwel' ikhuba, lapho ayabe ezageca khona imithti leyi ukuze ehambe ayenatha, isifo sakhe siphele emzimbeni.

Imithi eminengi ejayele ukusetshenziswa zinyanga ithathwa etshanini obuyabe buluhlaza tshoko. Lobu tshani bujayele ukuthelelwa lizulu ngoba buyabe buzimilela, bungobeganga.

Amahlamvu amanengi ajayele ukuba luhlaza tshoko. Lokhu kwenza ukuthi umuntu nxa efuna umuthi wesintu angathakazeleli ukufaka emlonyeni ngoba uyabe cabanga ukuthi sengaba yitshefu.

Imithi yesintu ikakhulu eluhlaza tshoko itholakala egangeni. Eminye yangikhona isuke ibe lamaluba ayabe elombala omuhle. Leyi esikhathini esinengi iyejayele ukuba yingozi ngoba ithandwa zinyoka.

Imithi yesintu isebenza into ezehlukeneyo, eminye isebenza ukulapha amaqolo, eminye isebenza ukulapha amehlo eminye isebenza ukulapha amasili, eminye njalo iyaqeda izilonda esezibhibhidla.

Imithi eyesintu eminengi yejayele ukuba yingozi. Akufuzanga abayisebenzisayo batshiye egcekeni ikakhulu nxa kulabantwana ngoba bayasuka bethathe bedle bengakwazi ukuthi yinto ebulalayo.

Egangeni kwejayele ukutholakala izihlahla zonke ezehlukeneyo, ezinye ngezilapha isisu, ezinye ngezalapha amazinyo, ezinye zilapha amehlo, ezinye ngezilapha indlebe zonke lezo ziyatholakala

Imithi eminengi eyesintwini isebenza izinto ezehlukeneyo. Eminye ngeyokulapha amaqolo, eminye ngeyokulapha isiki. Yonke leyi mithi ivela ezihlahleni eziyabe ziluhlaza tshoko loba amahlamvu alawo zihlahla.

Amahlamvu amanengi ajayeleke ukuba luhlaza tshoko lokhu kwenza ukuthi owathathayo abekwazi ukubana asese lomdlavuzo njalo asebenza into ezinengi ezehlukeneyo

Imithi eminengi yesintu iyelapha. Eminye itholakala egangeni, eminye njalo iyalinywa ezindlini zabantu. Ngemva kwezindlu abantu bajayele ukufaka ingadi lapho abalima khona leyo mithi loba zihlahla lezo.

imithi eminengi ejayele ukuyenziwa ngamaluba, amaluba lawa ayabe elombala oluhlaza tshoko abantwana bangikhona labo bayabe lelombala omhlophe nke, okunye okuyabe kuphakathi kuyabe kulombala olithanga.

Abantu abansundu bayathanda ukusebenzisa izinto zesilungu nxa befuna ukwehlisa amafutha emzimbeni izinto ezinjengama ginger bayazithanda ukuzinatha kanye lama lemon bayawufaka etiyeni ukuze behlale imizimba yabo ihlanzekile.

Imithi yesintu ejayeleke ukutholakala engangeni iyabe iluhlaza tshoko amahlamvu angakhona loba utshani bangakhona kumbe impande zangakhona, sisebenza imsebenzi ehlukeneyo njengokulapha iqolo ebantwini besilisa.

Amahlamvu amanengi aluhlaza tshoko ejwayele ukusetshenziswa njengomuthi wokwelapha. Abantu besilisa bayathatha lamahlamvu bewachole bawawomise basebenze ukunatha ngoba bejayele ukubulawa ngamaqolo iskhathi esinengi.